Nxa ungumbalisi loba umbalisikazi ufundisa abantwana abancane emfundweni yezingeni eliphansi kuqakathekile ukusebenzisa imifanekiswana uyinamathisele emdulini ukuze abantwana babone njalo bafunde kuhle ngoba laba abancane bafunda ngokubona ikakhulu imfanekiswana le.

Ezikolo kulapho esithola khona imfundiso enhle kakhulu, ingakhoke isikolo kumele kube yindawo lapho ozafunda khona ukhangele konke oyabe ukukhangele kube yinto ebukekayo ukuze lawe wena ofundayo ubekhona okulutshwane noma okunengi okutholayo endaweni yasesikolo.